Kusolo kwesi balanga bari inguke kulikho kamooya kamamali khu mubili kwayo kwositsana khukhwama imurwe paka ibikele kuli mu syisaali kha kuwenza bye khulya kuli mu syisaali syilimo bisaala bilikho kamaru ka Green.

Kubaata kwe mumeetsi kulikho linwa liboofu kulikho kamooya kamamali ni kamawanga, kuli khusuba khumeetsi kwama luwande olu kutsa khuluwande ulundi khundulo khulikho bunyaasi bubulikho kamaru ka green ni bworoba

Umusani uwinyaya kumupila wafukhamile mukhisawa warele kamakhono ke khushirebe shesi bekhalekho wahambile kyimikhono mumoni shisae shilikho shibalayi warelekho ni kumupila akhundu isi afukhamile watilile kamakhono mumoni.

Umusaani ukhupa bifani wekhale khukhasitulu wakwalire i'lonyi iya yellow walere awo ni shiku kukundu kuwaanga kwesi ali khukhupa umukhaasi wemile itaayi wakwlire shiteteyi sha yellow wemile musiru

Bakhaasi beboyele bikhoyi shemwalo beboyele nyombe mu bikuku bakwarire ni bite bitenge shangwaki ,basutile kamakhono mungaakyi bali khushina khu lukyewa ni babandi ba inyuma bakwarire tsingubo tsimwanga bali khukhupa tsingoma babandi befulile

Tsingubo tsingali basingile banikhile khutsisubo ibulafu, tsingubo tsino tsilimo tsi kofila tsabamo bi teteyi, tsabamo tsimbale , basingile ni tsi bag natso banikhile mwisina ni bi dolle bilika mwisina khulukyewa.

I'ngaafu imbesemu iye tsinzika tsindeeyi tsimboofu, yetilile khundulo khwe inzu isi bapa tsimbawo baakha i'rangi ya blue. Inzu yino balikhupakhi bibaati kamawaanga katalaka, khundulo khwenzu bayombekha.

Umusaani ali mu’lyaato weshengele khunduro wakwarire kumu sweater kwe kamakhono kamaleyi alikho bunwana buwanga iminwa lwangakyi akwarire ne kofila shangakyi , li’lyaato lino baliwakhakakho iranji iya blue khundro khubi’kyuma.

Bazungu babili bali khukenda bamemele tsi bag tsaabwe khukongo bakwarire ni tsingaato mubikele bakwarire in tsikofila bali khukenda khuluguudo, khakhaana khabongelekho inyuma khudulo ni umusaani ukundi wemile khundulo mu bisaala awo khundulo khwe luguudo.

Inyanga yamulikhile bubesemu khugulu khungaki khulikho kamafumbi kamamaali yamulikha ni buwaanga khulutsi khwe kameetsi inyanza khwabesemele busa a'asi paka ni mungaki

Umusaani ukwarire I'T-shirt imbesemu ni i'mbale ya blue wakwarire ni slipper mu bikele ali khusindikha umuleme umuzeyi ulikho litsune lye tsifwi wakwarire i'saati imwaanga ali khumusindikha amuyila mu syisaala awo isi basye bali.

Umusaani ali khunya.. khunyanza mulyaato wasutilekho i'baafu khulyaato khwewe ali khukhwesa khatimba mumeetsi arusemo tsingeni mumeetsi a'tsukhe mu baafu umusaani yuno wakwalire tsingubo tsimali shangaki bi shamwalo shene

Tsisenene tsingali tsingalange tsindala tsamalile tsitsindi tsishili tsa green tsili khu shijiko sye sisaala tsingali tsemile induumi tsingalange tsasyiile tsili induumi.

Ku bata kwe khu metsi kulikho linwa libalaayi liboofu, kulikho kamooya kamawanga ni kamooya ka mamali khu mukongo kwayo kuli khusubila khu metsi kutsa khundulo khwe kametsi khulikho bunyaasi, inyatsa yino imbalayi.

Umusani ukwarile imbale inyiimbi imwanga ni t-shirt shangakyi, wasutile khakari khebabana mungakyi alikhukhalisa ibunzu iburangisi bukari ubundi bwebabana bulywawo balikhukulisa ni bidoole biliwo bakwarisa tsingubo tsebakhasi balikhukulisa

Tsisolo tseshi balanga bari tsisimba tsibili tsaninile khushila shilikho tsishaka tsingali tsakonele mubishaka tsalolele asi khushisala shilikho kamaru ka green katsowa shabalaya shibofu

Inzusyi ili khukenda akhunu a light blue, ili khunina akhunu ali blue, inzusyi yino ilikho tsindaa tsibili yabakho bubwooya bwa yellow ni bumali khu mubili kwayo. Inzusyi yino ili khukeenda inina ili khurambisa bikele.

Bubwipo bu buli khu meza busone bulala bu buboofu, bulala bufwiti, khakhandi nwo bali khu khasona khashili khashilikho bunyilili imurwe. I'meeza isi barelekho ili imwaanga bapangakile khungaaki.

Bimuli byayaana khubunyaasi byaleya mungaki bili bikali bili atwela busa bili bya purple byaninisakakho bunayo bulala bulikho bwayellow ni bubundi bulikho bumali byaleya tsinzukhi tsitsa tsakwakho

Kubumbe kuliwo kwesi babumba kwaaleya mungaakyi luwande eyi ni neyi bakukata akaari, akaari isi babumba barawo coat of arms, asi iliwo i'gate isi begililamu babanu luchewa luli khunawoyukhwo, tsinzu tsili itaayi tsetsi goorofa

Lilyaato lili khunyanza khundulo ni babaandu bali itaayi bakali bebusile atwela bali khukhwesa khatimba khukhamisa mu mumeetsi bafunekho silingi khungaki khwatso batse ligulu lili lya blue itaayi ni kamafumbi kama

Bayimisa tsi tent khungaaki khwe inzu isi bombekha khundulo khwe kameetsi, tsi tent tsino tsili tsimwanga ni babanu bakye bakonamo ,babandu bali khukyendela khundulo khwe tsi tent tsingali tsyesi bemisa khungaaki khunzu khugoroofa khungaaki

Tsipikipiki ni tsimotokha tsili khutima khu luguudo lwa kolasi. Khundulo ilikho i'shell yekamafura isi ba'akhakho irangi iya yellow, ni imbesemu, ni imwaang. Kupande kuli ataayi tsipikipiki tsitsa khu shell tsanywa kamafura.

Babaana bakaali bali mushibiina babawele kyimipapula kyesi bakhupaakho bifaani bali khuwaakha tsi color bakaali bekhaale mushibiina shibiina shili she'kamabaati khungaakyi umusomesa ali khukyenda mushibiina.

Basaani babili mutwela wekhale khukha stool ukundi wimile Bali khukulisa ibindu byawe mukhasawu mulimo butunda, kyimiyembe , bitunguli ni tsi nyaanye.

Umukhasi uwabowa litsune wakwara i'mask iya'blue imunywa, wakwara ni tsi'gloves tsa blue, wakwara ni i'coat khungaaki wakwara i'mbale alikhukulisa tsinanasi

Basaani bakali bali atwela bali khukhwosya kimilyaango ni kamadinisa khurambisa kumulilo kwe kamasanyalazi, khunulo khwesi khabosyela okhu khulikho biyu bye kamabaati bikhaale byatalaka kamabaati bikali.

Igaari isi babowelekho kamatoore kamakali khundulo iye ni khundulo ni khungaki babowele bi kimisipi bakimisile khulugudo batikiyile sisaala iburangisi wegaari iliyo i'jacket

Lukingi lukali lulikho bisaali bikali shisaali shiboofu lukudo lwabirira akari e'musisaali, khundulo e'lugudo lulimo tsinzu tsibili musisaali, shisaali sbino shibalayi

Inyanga yamulikhile bubesemu bukaali khumeetsi inyanza ili imbalayi ni kameetsi kamamiliyu, likulu lilikho kamafumbi kamamaali inyanga yamulikhilekho kamalala kabesemilekho kamamaali katumitumilemo

Kuyofu kuli khukyendela mu'bunyaasi kuyofu kuuno kuli kumaali kulikho kamasanga kamawanga kamaleyi kulikho ni khukhuru khubofu khubalayi, itaayi bisaala biliyo bikaali bilikho kamaru ka'green khungaakyi khwabyo

Babaanu bali musiiru munkunda bali khulima baka bilimwa, bilimwa bilimo bikaali bisaala bilimo ni'bunyaasi byatsowelamo bikaali khunjinji paka itaayi byabalaya kumunkunda kwosi tsana

Umusaani Ali khukhwosha tsinyama khushuma she kamasanyalasi wa'ambile shitsuma mukhono shiyusa tsinyama wakwarile kukubo kuwanga kwekamakhono kamaleyi kuleyi kwaaleya paka asi

Umusani wekhale khutikiyi khwe khwenzu wabikhilawo sishalani wakwarile mukakawale mubikyele, tsibafu tsilyawo khundulo tsingubo tsilyawo khundulo Ali khusona tsingubo khushalani umwene wakwarile isati iya' blue iye kamakhono kamaleyi

Kubiitsi kwe mushisaali kulikho kyimyooya kyimikali khumukongo khwayo kyiminji kyilikho kyimimaali ,kwebanile kuli khukhwaya bunyaasi musiru ,bunyaasi buli inyuma wakwo buleyi bwaleya mungaaki

Tsitsolo tsi zebra tsilimo bumali ni buwanga inga tsili khukyenda mukyewa tsonganile line tsingali ni tsitsolo tsindi tsili itaayi tsabonkheleyo tsinjinji tsili khundulo itaayi tsilikho bunasi bwo green ni bisaala bilikho bye green.

Umundu wasutile bibindu khumurwe wakwarire tsingubo tsimali wa ali khunina khulukyingi khungakyi bisala bili khundulo khwe lukudo khuno bikali byatsowelakho antsye amalile ni khukulu khulikho.

Umwaana ama isomelo wakwarire i'skirt ya kaki ni isaati imwaanga wasutile bitabu byewe mungono ali khutima khu lukewa lwe bunyaasi, ali khutima alota wenamilile ali khukhalisa khu lukewa, itaayi iliwo bisaala bikali kumukunda kuno kwe lukyeewa.

Umukhasi uwaboya litsune wakwarire i'blouse imali iye kamakhono kamaleeyi, ni i'longi imali ni tsingaato mu bikele ali khumina i'laptop yewe ili khu khameza khawaanga ali mu nzu ye tsindabilo.

Inzushi ingali yakholele biyuyu bibili luwande iyi ni neyi nebusanilekho bu line bumali ni bwa yellow indala yamile iyi yakhalisile yatsile ni luwande lweyi ya'ambanilekho, inzushi yino ilikho kamooya khu mukongo kwayo.

Kamasolo kemusisaali Kali kamamaali Kali kataru keyakhile lulooba khumukongo kyayo kalikho tsinzika tsayifumbara tsayiborora tsemi kyemile musiru mulimo bunyaasi bwesi kumumu kwoosha

Mu town mukhukali iliwo tsingudo akhundu Isi tsakananila ayibotokhelela i'round about tsingudo tsilikho tsimotokha tsili khutima ni tsi pikipiki ni babaandu bali khukenda khundulo khwe tsingudo khulikho tsinzu tsingali

I'kaanisa imbofu imbalayi indeyi iye'goorofa bakyombekha bakyikhupa kamabaati kamabesemu khungaakyi lukyewa luli khundulo asi lulikho bunyaasi ni bisaala bili khundulo bikaali bilikho bayimisa ...

Inzushi yatsile khukwa khu shimuli sha pink shishakhola buunu khunulo. Inzushi yino ilikho bubwoya buwaanga ni bumaali ili khususuna kameetsi mu shimuli muno iyile mu musinga ikhole bubushi.

Babaandu bali khukhwinyaya kumupila mushisawa, kumupila kuno kwekhurekanilakho kwesi umundu atima busa ni nakwo baparkingile tsimotokha khundulo khweshisawe shisale shisaali shili itaayi shikali shilimo bisaala bikhulu ni bifiti byatsowa bya

Umusani wemile wakwarile i saati yekamakhono kamaleyi ilikho ni kamapesa kamawanga wakwarile ni mask imali imunwa wewe walolelele luwande lweno alimutsu wemile

Kubakala kwe mushisaali kuli khukyenda khu shisaala kwashukhile kwalolele inyuma kulimo butonyesa bumali ni bwa yellow, kuli khu kyenda khu shisaala shilikho bu bunyaasi obwa tsowelakho bukali buli bwa green bwa tsowa sha shimba busa.

Umusaani wasitamile wakwarire i'saati iwaanga shangaaki, i'mbaale indeeyi ni tsingaato mu bikele. Ali khubukulaka kamaaki ali khupanga asi khu syinu asi ali khupanga warere ne luyimbo awo.

Kusoolo kwe musisaali kwesi balanga bari ingukye kulikho kamooya kamamali ,kwakonele mushisaali kweshisile khumaru ke bisaala kali ka green

Babandu bakhaasi ni basani wemile i'line bakhukhupa mungono bemba kyimyenya bakwarile kyimikubo kyimibesemu babandi balikhukhupa tsingoma benamilile, i'motokha ya'parkingile inyumeyo

Ipikipiki ili khutima khulugudo lweli looba umusaani wasutile babaandu I'nyuma i'giraffu ili khukhalisa lugudo yama mukewa i'tsa mu lukewa lulundi i'giraffu yino ilikho kamapala kamabesemu ni kamawaanga i'giraffu yino yaleya likoosi mungaki mubwene

Khanyunyi kha wanga khetsindaya tsi wanga khakyiwa khalikho bikele bimali ni kumunwa kwa yellow khali khupamburukha mungakyi mubanga asi iliwo bisaala bya green ni bu

Ku mukhono kwo umundu kulikho ingubo imali kwa'ambile khakoye khe kumulobo walobelekho inyeni mu nyatsa iye kametsi kamakali inyatsa imbalayi yatsya paka itaayi kametsi kali kamamiliyu ni li kulu lyabonekheleye itaayi li wanga.